Ci kaw taabul bu weeh bi mungi am ay garab, ay garab yi fatch jàngoro ci yaramu nit. Ci ganaaw mungi am ay buteel yu ndaw yi garab. Ci kanam mungi am carton ngi garab. Ci kaw carton bi nak nung fa bindi ay bindi yu weeh yu rëy ak ay bindi yu ñuul yu sëw.

Ci kawkayit bi më ngi am ulu foor ci kawam na ñun fa bindi ay bindi neté yu rey ci boora më ngi am ay kruse yu weex.

sool bi ñu ko teg ci kawkaro ci pégg néeg soo bina soo yi mbali la mu gi am cubeek bu ñuul ak ubkaay ci su bu nuul fi neech di dëgg seen tanke diko ub.

Naari dalla buso góor ñi ngi tege, dalla buso yi nak ci suuf më ngi am lu weex, ci kaw më ngi am raxe lu sokola ak lu xawal sokola, ma am ay laa ci weex tami ci kaw.

Etas bi ñuñ ko tabax mi ngi am ay degi deg ñuñ ko nakk pentir bu weex 2 mital ak lu horang mu ngi nak am ay bunt weer ak ay paranteli weer.

Garab bi mi ngi am ay xop, ci kaw xopyi nag mingi am ñaari tontuur ay tontuur yi weex seen kaw më ngi am lu rax lunuul ak lu xawa xonxo.

Cii kaw plaat bu wekh bii mungy am aiiy hohbb, hohbb yii nak aiiy hohbbi kereng kereng la, nitt njiii dengh kor dey jeufandehkor dii tohgu super kanjah.

Ñett jégéen ñun ci boori teer, kenn ki mi ngi wëgg, ñaari ñu ngi jàpp faan di inante, ma am xare bu jigeen bu eno paan bu ñul di ñow, ma am ay ñett xale seen gannaaw, ñu ngi toog ci kekk.

Mësini fajeekaay bi ci lopitanla de neek moom nak doktoore mbala noosi mbala ñuy faj den ko di jëfandekoo di xool ja ngoro yi nekk ci biir yara mësin bi nag ci kaw m ngi ñu ci suuf mu ngi weex ma ngi am ci kaw cunu xoole mu am ay pi ri ñyul.

Jigéen bi më ngi taxaw sol yiram baseb xawa xong, mu kañëw daggit ak ci pabgul, mu ngi taxaw na tey ndiggam bi, mi jël ci benen loxom bi, mu fa am saag bi ndaw, mëngi takkcannak ci baatamb.

Palaas bina palaasi jayyekaay bagaasi lekkla më ngi am ñaari dekg deggu ci kawanak më ngi am ay paketi poobal ak kaane deg bi ci suuf më ngi am ay paketi ti ak yeneen pakketi fanekk yu am leet.

Nyaari pat dallu jigen ñungi tege dalla yi nekk ay dall carax ci kaw dall bi ci suuf m ngi am lu sokla ci kawlolu ci kaw më ngi am lu ñuul ci li kaw ñyuul bi ñum fa def bu nete ñu fa bind bu ñyul

Ci bir négg bi mi ngi am ay bagaas ñaari ban yi ñuur yi ngi taxxalant ñiñ leen teg ci vorumir ci seen ganna mi ngi am yeneen bagaas ci seen kana na mi ngi am ñaari bangi sées yi ñuu beneen bi mi ngi am buus ci kawam.

Gutu diiw bi ñu ko juutal gudtu diiw bi nakk gudtu diiw yaram la. Mun ngi am saañ bu nete ci yaramambi, mun ngi am lu orance ci kawam ñu fa bind ay bindiy sew yuñuul, ak ay bind yu weex yu rey, ak ay yeneen bindi yuñul yu rey.

Kudu bi ñu kotekk mungi am ndohi jinja ci biram. Kudubi nak mu ngi am kubeer bu bulo ci kaw kutu bi nak ñu fa taykayt ayr bi nakk ñu fa bindi ay bind yu ñuo ñu deseene fa di jinja di woneh ne jinja moo nekk ci biir ram.

Pakket bi nak nyu ko tek. Pakket bi nak ci lopitaan la day neka. Mungi am ay bandasee yun day bandasse nit su gaañu, ci kaw pakat bi nak mu ngi weex mu am lu bulo ci dig bi ci li bula la ñuay bindi yu weex ci lu weex bi ñum fa bindi ay bindi yu ñuo.

Ñaari tabaxi etaas ñu ngi dendalank, bi ci ganaw na bu oranse, ci kaweei paant bi ganawa mungi am pentir bu ñuul, ci suuf mu am pentir bu ñuul, ak bu orance ci kaw, ci kanaw na mi ngi am ay garab, mi ngi am penn orotin bu ba taxaw.

Feyti jangé kaay bi nak mun ngi am lu xonxu. Ci lu kaw xonxu bi mun ngi am ay bindi yu nete ak yu weex yu rëy mun ngi am nakk lum fa deseene neh ci suuf.

Ci kaw tally bi mun ngi am sereeti mbaam bu fay dox. Mu am góor bu tee mbaam bi di dem ak mbaam, ci kaw sereet bi nag mun ngu am ay bant yun fa tek ñu ko tagg. Ci ganaaw mun ngi am jigéen bu sol mboo bu weex mu ngi tee kees.

Njehti borlu sauce su njungy tehgeh, aiiy borl yu ndaw, njungy jel njaari tek kor cii suff, jel benah bii tek kor cii kaw, borl yii yehp njungy am aiiy couberam.

Ay xale góor ñu ngi toog ci kaw basang di jang arxurand, xale yi nak ay xale daara len ñi ngi teg seen arxurand ci kawbasang.

Ci biir nekk bi mi ngi am ay bagaas cineeek, mun ngi am taabul bu weex ci kaw taabul bi mun ngi am keyt bun ubbi. Mu am ay poti fulawa ak yeneen bagaas. Ci miir bin nak ci boori taabul bi ñu fa taf seetu, ci boori taabul bu tàm mun ngi am armuarr ak ci boori miir bi tamit mi ngi am beneen armuarr bung fa tek mun ngi am ay bagaas ci kawam.

Gòor bi mungi toog ci kaw bant, di rabu. Mungi jël nak lohom bi tekk ko ci kaw rabèkaay bi.

Naari daal boss yu gòor nungi tégé ci kaw karo. Daal yi nak ay daal yu ñuul leen nungi am ay last yu ñuul. Daal yi nak ay daal yi maget leen.

Palaas bi ci param bi, ñaari ban yi nak yiñu ngi am ay epon seen kaw, ci seen kanam bi ngi am taabul bu ndaw, ci kanam nak ci biti bi ngi am ndox fi nit dichango, ak ñax ci kana mo, ak ay garab.

Ay auto yu mag, ñu ngi daw ci kaw yoon, outo yi nak ay auto yi dafaar talileet, outo yi bu nekk ci kanam, ma ngi am lu orans ci yara mamme bu, ko topf mu ngi ak lu nete, mu am ay yeneen auto u awouto yu melni ñoo seen ganna.

Kër bi nyung koy tabax waay paree gul kër beh nak ñyung koy tabaxe moole sima kër bi nak mu ngi am ay buntu ai buntu you bari ci kanam ci garnaaw ak ci pegg bi.

Ci biir palaas bi mi ngi am ay baŋg, ak ay taawul yoon muuree lu weex, ñun leen rangalaan, ci kawanak mu ngi am baas bu weex, ak ay làmb.

Ñyeenti seesi bang nyu mag nyugi tegeh bañg gi seesi nag ñyugi am nyaar ci kanam nyaar ci ganaw nyaari ci kanam nag benn bu orance la ak bu doomi taal nyaari ci ganaw bu xonkla ak bu green.

Kër gie ñu koy tabax waay paredeb , tabax bi nakk etaas la , më ngi am ay tabaxkat ci suuf yu fa nekka, ci kaw nak më ngi am ay weñu yu xonko yun padex.

Si peegë talli bi, mu ngi am otto yu fa taxaw, otto yi nak, bi si kanam, otto polis la. Mu ngi am ay polis si kawam, ci gannaaw, mu am beena polis bu taxaw di jubal si si otto, otto polis bi nak otto bu weex la. Mu ngi am ay bindë yu bulo, si gannaaw, mu ngi am yeneen otto yu fa taxaw.

Ci yoon bi mu ngi am ay nit yiy dox, mo am tamit ay auto yu nèkka fofnoon ci pegga bi mungi am ay tabaax mugii am ay nit ñi dem ñenen nit yu ñëw mungi am tamit ay xarr.

Ci kaw yooni suuf bi mingi am ñetti nit ñu fay dax, ñaari jeeg ak benn xale góor, mun seen diggi. Jéggyi nak ñi ngi inu ay paan yibbulo seen boppa, ci pegg yoon bi na mi ngi am ay ñax ci ñaari boor yépp , mu am tamit ci beneen boor bi ay garabi si bi.

Ci kaw garab bi mungi am goloh bufa neka, goloh bi nak mungi taxaw ci kaw banxaas si garab, gehnam bi munko tek ci benen banxaas, mungi taxaw nak di holeh.

Ayy groupii gigain njungy takhaw, njenen njii deff kaarlah, njehnen nji deff nikab, mu am nju takhaw cii kanam nak, njungy tiyeh keit bu wekh, cii keit bii njung fa bindu.

Ci àll bi mi ngi am ay garab ci bi ak ay garabi buy mi am ñaari outo yu fa taxaw beneen bansi kanam beneen ban cikanna mu am tamit ay góor yu fa nekk ay xaley ko.

Peresiden gambia bi adama barrow, më ngi sol yere bu sokala ci yaraman bi rum ñaw xaftamb gatt ak tubey, më ngi sol mbaxana bu ñuul ci bopam bi, taxawak beneen goor di xool ay ganaari.

Ay polis ñi ngi dox di jëba ci benn paras, ñu ngi sol seen baxana ak seen yere polis, ma am ci ñoom ñoo xamantene solini yere polis ay nu ñu weex, seen boor na ci fegg bi mëngi am ay nit ñi fa taxaw di leen nataal.

Gigain bii mungy takhaw sol rohba bu amut lokhor bu honhu bu am lu mbenlah mbenlah, cii bohr bii nak cii tanki yii mungy am lu nehteh, gigain bii mungy sol tek cii bopam bii, takhaw tiyeh ndigam bii, jel lu wekh wehkor koh.

Palaas bi mi ngi nekka ci weti gée gi, ci palaas bi nak mi ngi am ay neek, ci digg bi më ngi am ndoxi sangookaay, ci boori ndox bi më ngi am ay nit yi fa tog, më ngi am nakk ay garabi ci bi tamit ci biiram.

Jigéen bi mi ngi lettu lett kon ru yi sew yum teglante yi jigéey ci kanam di dem ci kanna mëngi leen yokk mees nak ci leti mees bi mun ko defa raw indee ko boor.

Jigéen bi më ngi taxaw sol robu bu guddu bu am lu weex akuriak ci boppambi ukaar bu orange më ngi tee mobay ci loxambi tamit mu fate cak bu horange

Ci biir nek bi mu ngi am ay bagaasi nèk mu ngi am ay bang yu mag yu sokala ñu ngi am ay ngegenai ay bang ci digibi bi mu ngi am tabull ci kaw tabull bi mu ngi am yenen bagaas. Nèk bi nak ci kaw mu ngi am ay lamp ñu ngi tàkk ci palanteeri ñing fa def ay rido.

Gorr bi football kat la mungi daw, goor bi nak mu ngi sol yere footbol eekaay. Mu ngi sol mboob bu xonk, bu am lu weex bind bu weex mu sol tubey bu gatt bu nyol boppam bi nak mun ko def ay rasta yu gaat.

Ci bi neek bi mingi am ay bangi magi ñuul, ci digg bi nak mi ngi am taabul, taabul bi nak bangi am lu sokola ci digg bi mi ngi am weer, ci kaw taabal biñu fe tek ñaari keyt yum bindi, ay bind yu nuul ak benn poti diiw ak bénn buteridio.

Naari nit ñu ngi taxaw góor ak jigéen, jigéen bi nak tubaab la nit kuweex, ñi ngi jàkkaar loo auto , ci biir auto bi mi ngi am nit ku fa nekk auto bi nak ci kanam mingi épp ay bagaas ay kees.

Ci biir bool bu nuur bi num fa yàkk lekk, lekk binak suparget la, ñu jël soos tekko ci kawan, ci kaw-soos bi na mëngi am ay mainees yi.

Ci kayetu heebar yi ci digi bi mungi am photo Adama Barrow. Mungi sol haftaan bu weeh ak mbahana bu weeh. Ci kayetu heebar bi fu Adama Barrow nekk nak nung fa bindi ay bindi yu rëy yu honku.

Aiiy nitt njungy takhaw, njungy am aiiy gorre ak aiiy gigain cii njom, mu am kenu ku tok, cii sehn kanam nak mungy am kumpoh, kumpoh bii nak mungy sehgu.

Buteel buh diw bukeh teguh, buteel bi nag ñuñ fa bendah diwih kawarr , buteer bi mi ngi faah teei keet beteel bi bugeh am saañ ci kaw saañ bi mi ngi am luuh ñuul.

Ci kaw yom bi mini am ay auto ak ay nit , mu am benn auto bu xamante seton bi doom moo nekk digeene, mu am auto bu nekka ci kanam bu weex, bu ntombang uberg ci bennen bori, ma am ay xale yi jàng yu fay dox ak benneen goor.

ñi ngi tek guut diw ci kaw taaba gut diiw bi nak guut diiwi yaram na ci yaramambe bi ngi weex ñum fa deseeni kokko di wona ne diw bi diiwi kokko la

Ci kaw lu ñuli ñu fa tekk paketi kartong ngi garab bu ndaw. Ay garab yi faj jànguro ci nit. Ci kaw paketi kartongi garabi mun ngi am lu bulo ak lu weex, ñum fa bindi ay bindi yu xonxu ak bindi yu ñuul.

Gór bi mugii futbal mu ngi sol yirèh futbal leekay, mu ngi am bal ci kanaman, gór bi nag mu ngi sol mbubu bu wèèx ak tubay bu wèèx buñ bindi ay bindi yu ñuul mu ngi sol nak kawas yu wèèx ci tankam di daw di jubal ci ci bal bi.

Ci biir palaas bi mungi am ay baŋ ak ay taabali fa nekka mu am ay gór yu nèkka ci biir gór gu wèèx tamit mungi taxaw sol yirèh bu ñuul ,mu am ay lamp yiy takka tamit ci kaw.

Ci bool bi ci suuf ñu fa yakke maalo ak soos bi nag më ngi am ay dokiti karot c bu ci kaw më ngi am maalo më ngi am soo ci yaasa mu am jëni yun fa tekk.

Ci biir nekk bi mungi am lal bu mak, ci kaw lal bi nak njung fa lal darab bu weex, ci darab bu weex bi ci chhat bi njung fa tek benu morsoh bu gudu, ci kaw lal bi tamit mungi am ay njehgeh naay, aiiy njehgeh naay yu weex, ci miir bi njung fa taf fotoh.

Xala bu jigéen bi, më ngi roat ci teen, mi ngi te bagg bu nak, baag bi sowbu neta la, mi ngi sotti ndox ci ganaaw nak mu ngi am kër bu faneek, kër be ñun ko miir.

Palaas bi palaas ci jaayeekaay lekk la ni ngi rangalante ay pot ak ay botel ak yeneen packet yu am aye lekk se pote lekke yi nak mi nga am yu am maynees mu am yeneen gutu yu am ay tamaate kecop ak ay yeneen lekk.

Ñaari nit ñi ngi daaw, ku nekk ci kanam nak jigéen la mu ngi sol lu weex ak bu bulo mu ngi sol tàll yu weex yu am yi yu, mun ngi pof boppam. Mu am keneen ku nekk ci ganaaw ci seen borr nak mu ngi am ay pal yun fa tek.

Ci biir palaas bi mun ngi am ay almoware. Almoware yu ñu ngi am ay buntu weer. Ci kanam almuwaare mun ngi am bang bu ñyul bufa nekk, ci kanam bang bi mun ngi am taabul bu sokola bu mag.

Ñaari jigeen ñu ngi taxaw lëngaland, keneen ki mu ngi sol yëre wax bu jaxas, mu def kaala bu sokola ci boppamb, kenneen ki mu ngi solyire suwa bu nete, jël boppam bi defaru ci gannaaw, ci digg bi mum fa def mees bu wàcc.

Guttu diw bi nung ko tëddal, guttu diw bi nak, guttu diw yaram la, ci kawam mungi bulo, mu am ay bindi yu weeh yung fa def.

Ay xale goor ñyungi sol ay yire fuut booleekaay, yire fuut booleekaay yi nak mburbu bulo la ak tubey bi bulo ñoom na ñu ngi sol ay kawaas ci bulo. Mu am keneen ku nekk ci kanam mëngi kàjji balbi mëngi def rasta yi gatti ci boppam mu am keneen ku sol lu ñuul mëngi taxaw dileen xool.

Nit ki mungi sol tubey bu njull, ci lokhom bi mung fa tiyeh mbuus bu weex bu am japeh kaay bu bleu, ci kaw mbuus bu weex bi nak mungi am ay bindu yu bleu.

Ci kawfi yi mi ngi am ay bool mu am bool bu nekk ci kanam boole couse mi ngi am kubéer bu bu lo ci cubéer bi nekk ci digg bi mi ngi am bon bon.

Mas bi mi ngi am ay jaaykat, ay jaaykat gen ñi ngi saam si gen ci taapa, mi ngi am yoon tamit, bi ni nit di deme am ñi dem am yi ñoo, mi ngi am ay tabax tami.

Góor bi mungi footbol, mungi wekx bal bi nak ci kaw, mungi sol yehreh footboleh kaai, mbubu bu honhu, mu am lu ohranse ci weht ak tubey bu njull, ak ay kawaasi njull.

Kërr bi nyung ko karo ci suuf nyung gi am benn weñch bu teg nak ci boori garab wench bi nak yéggeh kai la bu tabaxkat yi di jëfandeko si nyui tabax.

Aiiy nitt yii jangu njungy takhaw def rang, njungy am cii njom aiiy gorre ak aiiy gigain, aiiy nitt nju wekh ak aiiy nitt yu njull, njungy sol sehn yehreh jàngekaay , gorre yaangy sol tubeiyy, gigain yaangy sol zipah bu gatue.

yoon bi mi ngi am ay auto yu faydaw ak ay nit yu faydox mi ngi am tamit auto bu mag bu taxawee pol ci boori yooni mi ngi am ay tabax mi ngi am ay mbaari paransor yoo xamandna ay jaaykat tamit ñoo fanee.

Ay buteeli ndaw ñun leen def ci paket bu weex rangalaanteleen buteeli yi nak ay buteeli garab len ñi ngi am ay ndoxi piker seenbir.

Ngu ngi tekk masini fajekaay mësin bi nak day xool jàngoro yi nekk ci bieri nit yu dut bë di mëna gis mësin bi nak ba ngi am xoolekaay ci kaw ci yarama bis ba ngi am lu ñuul ak lu weex.

Góor bi mëngi wat boppam bi, ci kote bi, ci kaw karaw bi mon ko ñuural, ci suuf mu ngi am lu ñuu, më ngi dumooy nag di xoole.

Ay auto nungi tahaw rangalantè, ay auto yu ndaw nungi am ay auto yu nètè ak ay auto yu ndaw ak yenen fasungi auto. Ci kanam auto yi nak mungi am ay gòor yu fa tahaw.

jigéen bi mun ngi taxaw sol yirembasi bu bulo bum ñaw rob bu gudd. Ci kaw rob bi nakk mun ko dawal mun ngu sol jeep ci baatambi. Beneen loxambi mun ko teg ci boori buiram bi.

Kerr bi ñun ko miir karo ci biti ci biir kër bi nak ñum fa tabax etaas ñi ngi pentir miir bi ak kër bi më am lamp bi tàkk ci biir ak ci bunt kër bi lamp bu fay tàkk më ngi am bunt kër bu ñyuul ci pegg miir bi mëngi am bitig bu fa nekk ci kanam bitig bi mëngi am góor bu fa taxaw më ngi taxaw ci boori gaas.

Ci diir géey bi mingi am botox ak gaal , ci kaw gaal bi nak , më ngi am ay nit yu fa nekka mu am ñaari nit yoxamantane ñu ngi jubal ci gaal bi , keneen ki mi ngi inu ay saaku.

Nyaari dalla buk ci góor yu ngi tege dall yi nag ci suuf mingi am lu xawa sokola ci kaw mingi am lu bulo ak lu ñuur yum faneef ay laas yi ñyuul ci kaw.

Palaas bi më ngi am ay baŋg, ci boori miir ci kaw baŋg yoy ñu ngi am ngegena. Ci karam baŋg bi më ngi am ay taabul yo xamantani tamid ñu ngi am bang seen we taabuli nak ñu ngi am lu weex ak lu ñuul, ñu am palaat bu teg ci kaw palaat yuy nak ñu ngi am ay caas, ci kaw nak bu ngi am lamp ñaari lamp yiy tàaku.

Toul bi nung fa gi kanè, kanè bi nak mungi am doom. Ay kanè yu sèw nungi am ay doom yu honku yu nurr ak yu nurut.

ci mbir nekk bi mingi am ayi baag ayi banyi yu mag, bangyi mag yi nak mingi am lu sokola ak lu melax melax ci diggi bagi mingi am taabul bu ndaw bu sokola.

Palaas bi palaas su jaayekaay lekk la mungi am jigeen bu tahaw ci biir mungi sol mbubu bu honku ak tubeye bu ñuul. Ci boram nak mungi am ay palaat ak ay bagas su lekk. Ci biti nak mungi am ay nit yu fa rang ay gòor ak ay jigèen, ay nit yu ñuul ak ay nit yu weeh.

Loho bi mungi tè mango, mango bi nak mango bun bahal la, mango bi nung ko dugal ci biir mbus bu weeh.

Jigéen bi mun ngi leetu boppambi, mun ngi leetu ay tubaale ci boppamb bi bom jane ci kanam di leen yopp ci kanna. Mi ngir yokku mees nak ci tubaale ya mees bi gudd.

Ci kaw taabal bi mun ngi am ay paketi kàrtung garab yindaw. Yin fatek yi nekk ci kanam nak ñiñ bindi ay bind yi weex desey nafa nopp ak bot di woneh ne garab yi faj nopp la ak bot.

Borl bii njung kor tek, borl bii nak borli weungh la mungy am couberre, cii couberre bii njung fa tahyy keit, keit bii nak njung fa bindu lu honhu.

Jigeen ak góor ñi ngi taxaw tiiwante, ñi ngi sol yire mbase bu ndef otees, góor bi më ngi sol tubay ak xaftaan bu em ci umbi, jigeen bi mëngi sol robbu bu am lu ñuul ci kaw, më ngi sol tekk musóoru, ci seen gannaw nak më ngi am tele.

Ci ganaw garab ndaw bi nakk ñiko kar ci karo bi mëngi am atxaw ato bi nak kunom bi moo nekk di géenn ci porippno bi mëngi am lu weex.

num fi teg ay netetu netetu yi nag niñi dan ko dek jëfandiko ci ndey toog maafe mbala ay mbaxal netetu yi nag ci garabi nete latiy jóge.

Ci bori mirr bi mungi am gongu ci kaw gongu bi minga am nit ku fatardi gongo bi nak ñun ko karo ci miir bi ñu ko pentir bu nete ak bu xonko ñum fada seen ay gélem ay pati soyu bor ñu bind ay bindiy weex.

Ci kawf Fi mugi am ay lekk ci kaw palaat bu weex bi nakk mugi am ay pomputëer yun frech fiirileen ba pareh teg leen ci boora ram mugi am yàpp bun fiiril tamit ba parex tegee ko boor ci seen ganaw nak mugi am booli bundaw bu am lekk bu neke ci biiram.

Ayy haleh nngeh fox nu ngi amm ay xale nu góor ak ay xaley yu jigéen, amm ñu taxaw am ñu tog , ngi amm benna xaleh bu góor biy tëggeh mu ngi yarab gutaak ak bantah xaley jigéeni yigeh taxaw , ngeh tàccuh.

Ay haley yi jàng nungi sol senn yiré jangeekaay tahaw def rang. Mungi am ci noom gòor ak jigeen mu am ay yenen mag gòor ak jigeen yu tahaw senn ganaaw. Senn kanam nak mungi am carton bun fa tekk mungi am ay pakèt lekk, ci bori carton bi mungi am gorusu buteel li ndoh.

Xala bi jigéen bi më ngi taxaw bi siin më ngi lettu kon yu ngële ci digg bi dileen wakkee ci kot bi ak ci kanam letti nak aggalewu ci caddi mu ngi bàyykang binoo më ngi tak caq ci baatam bi.

Loyadaabo mu ngi toog ci kaw bang bu xonxu. Mun ngi sol yere xaftaan mun ngi jël morsa bu nete lomo soo ko ci baatam. Mu ngi sol mbaxana ci boppam bi sol weer.

loya darboe ak president yi gambia bi adama barrow ñun ci foto, ci koto bi nak ñum fa sol ay xaftaan yu weex ak mbaxana yu weex , barrow mo më ngi sol weere ci kana mam.

Goor gi mingi weq bal bi top ci kaw , mi ngi sol mbubbu am lu weex ak lu ñuul ak tubey bu gàtt bu ñuul, mingi xol nakk bal bi ci kaw.

Bang bi ndaw mëngi taxaw bang bi nak më ngi am geñ ci kaw. Mi ngi weex ak c togka mingi weex. Ci toogekaay bi nak mi ngi am ay bën bën.

Ci biir neej bi ñu ka karon ñu tegfa lal bu mag lal bu mag lal bu mag bi nakk muge am matla bu mag ci kawam ci ganaw lal bi nag muge am redou.

Loho bi mungi tè naari pakèt. Ci benen pakèt bi nak mungi am pobar bu muku. Ci benen pakèt bi mungi am sugu fi nèhbèdëy. Ci kaw pakèt yi nak benen bi nung fa bindi pobar, benen bi nung fa bindi nèhbèdëy.

Ay xale yi jang ñu ngi toog ci biir palaat ci jangeekaay. Ci seen kanam nak mingi am taabal ñu ngi teg seen keyti jangeekaay yi ak bindéekaay ci kaw taabal. Xaley nak ñi ngi sol seen yire jangeekaay yé bula ak bu sokolaa. Ci ñyom na ñu ngi am ay xaley góor ak ay xaley jigeen.

Ni ngi rangalante ay bindeekaay, bindeekaay nak ñu ngi am ay fasongi fason. Nu ngi am bu bulo bulom bi mungi foor, beneen bi buloom bi foorut. Nu ngi am yu nete yu orange yu melni doomitaal yu xawa xonku ak yeneeni fason.

Si palaasi jaayekaay lekk bi ñu ngi tekk ay pot ak ay karton yu rangalante, pot yi nak ci kaw ñu ngi am poti jumboor ak yu poobar ak yeneen, karton yi nakk ñu ngi am karton yi am lekk, ñu ngi deseené fofnoon banaan seen kaw ak yeneen ni fason yi karton.

Ci keyt jangekaay bi ci kaw ñumpa am ay bind yu xonk. Keyt bi nag ci kaw mngi bulo mu am ay bind yi xonko ak ay bind yi bulo. Nyumpade see nekgéej ak jigéen bu tëdd solmbaxana di jàng beneen keyt.

Ñaari pat dallu jigéen yi ngi tégé ci kaw karu, dall yi nak ay dallu charah yi jigéen ay dallu charah yu honku.

jigéen bi mugi taxaw tee yeh ndi gam mu ngi sol robbu mbasin bu weex bu guddu mu am loxoy yu guddu mugi mu sooru jël kaala bu xonku tekko ci kaw mu sooru ci kanamam nak mum fa tekk saag bu ndaw bu xonk.

Cii kaw taabul bii njung fa tek keit, keit bii nak njungy bindu cii kawam, keit bu wekh, cii kaw keit bii njung fa tek plaati bantu, cii kaw plaati bantu bii njung fa tek kudu bu ndaw ak kassi ataya, cii birr kassi ataya bii nak mungy am ataya cii birram.

Ci liir nekk bi mi ngi am ay almuwaar, ak ay banyu mag, bani magi nag ay ban yu mag yu xawa sokolaal, sendiggi mingi am taabul, bi nag taabuli weer la.

Ay polisi góor ñi ngi taxaw, seen kanam mi ngi am welo rida , seen ganna na mingi am yeneen nit ñu fa taxaw ay nit ñu weex ak benn nit ku ñuul. Polisi nka ñi ngi sol seen yire polis si ñuul ak seen baxana.

Gettu nak njungi dox ci kaw tali, nagi nak ay nag yu weex la mu am bu nekk ci kanam, mungi am lu weex ak lu njul ci yaramam, sehn sammkat bi mun lehn toppu, mungi dox ci kanam, sammkat bi nak mungi sol mbaxana teh ehht sol mbuba bu bleu.

Kerr bi ñu ko miir, ci miir bi nak ñuñ ko karo ay karo yu xawanete ak yu am yu raxe yu sokola. Ci kaw miir bi nakk ñu ko yokku mooli sima, ci biir kër bi nak mun ngi am tabax. Tabax bi nakk bu ngi am seng bu xonku, ñu ko pentirr ci miir pentir bu xawanete, mu am boor bun karo.

Kër bi ñum ko miir, ma am benn tabax bun fa def, ci boori miir bi tabax bi nak ay bitig la, waaye ñu ngi am ay buntu yu xonk ñun leen tej, ci biir kër gi nak më ngi am tabax.

Ay bindeekaay ñi ngi tege, juróomi bindeekaay, ñetti ñi ngi ñuul, ñu am lu xawa weex lu rax , mu am benn bu weex tàll ak beneen bi më ngi am lu xawa weex ak luñu ci yaramam.

palaas bi ñu pay jaay ay diiw, ñu ngi am guutu diiw ak poti diiw yi nakk been fasonleen den am guto am pot ayi guto yu bule nigi am qbirr yu nuul pot yi bule ñu am qbirr tarmit ci pot yi ak ci keyet ni fah bindi ayi bind ñuul desee nafa orange tame di wone na diwyu orans.

Gigain bi mingi letu ay letu yu sehw yum dajaleh, ci digi bi mu lett fa lett tubaale yu diji, mung lehn dajaleh ci digi bi nak, mu jel meeche buum rahww, ay meeche yu diji mu lohmass lehn ci kaw.

Ciisoh bu ndaw bu gatu bii bu honhu bii mungy am suff bu njull cii biram, cii kaw suff cii nak njung fa giighh aiiy garab, aiiy njehti garab yu ndaw.

Nèeg bi ci miir bi nung ko pentirr dèsènè fa. Mungi am ñaari jigéen yu tahaw ci buntu nèeg bi merr ak benn jèk. Jèk bangi tè buntu. Ci senn kotè ci miir bi mungi am haley bu góor bu tahaw.

Si pegg yoon bi mingi am a tabax, ay neeg yu gatt ak ay etaas, ci tabaxi nak ñu ngi am bitik, mu am benne bitik më ngi genne bangam yi ci biti, ay bang yu weex, bitik bi jaay bang, ci boori bang mingi am outo bufa paag.

Ci palaas bi mi ngi am ay gésit ngetti gésit mi ngi am jigéeni tubab bu sol roubu bu m ci omam bi mi ngi teg loxam bi ci kaw gésit bi my am góor bu taxaw ci gannaawu góori neete ku nuul.

Nyeeta xale jigeen ñi ngi taxaw, ñi ngi sol seen yire jangekay ay nit jang leen, seen yire jangeekaay bi nakk mbubla ak sipa bu m ci umb , ñyaari yu nekkée ci koté bi ñi ngi sol ay kawaa ci weex.

Goor bi mun ngi taxaw góor bi nak mun ngi sol yere football le kay. Gorr bu football la, mun ngi sol mbubu bu weekh bu am ay ritii yu nete yu xonx ak yu girin ñi ngi bind bind bu gren ci buur.

Ñaari bati dalle jigeen ñu ngi tege, ay dalle carax, dalle yi nak ci suuf mi ngi ñuul ci kaw ñun fana nas ay per, ay peri jaxas yu am nete, bula ak xonxu ak yeneen fason.

Goor sukku wetam nak mu ngi am ngent xaj xaj yi ba ngi te ñaari yi seen bopbi nekk ci boori mbubam mu am beneen bu taxawe ci beneen bi munko xawa sori toog jàkkaalo keneem góor bi nak mu ngi sol mbu bu weex.

Ay goor footbol ingi sol seen yire footboleekaan góori nak ñaare ñi ngi sol mbu bu weex ak tube bu gatt bu weex ak kawaas bu weex ma am keneen ki më ngi sol mbobu bulo ak tube bu gatto bulo ak kawaas yu xong ci mbu bu bulo bulo na ñun fa bindi ay bind y weex.